Heyi kulomkhuhlane oke wamemetheka wabhubhisa umhlaba wonke, baphela odadawethu kunye labafowethu. Basebenza nzima odokotela behlenga impilo zabantu ukusa kwamalanga.

Elizweni lakhithi abantwana bonke balelungelo lokuthi bahambe esibhedlela. Lokhu kuyasiza kakhulu kungoba ayisibo bonke abazali abatholayo. Kodwa esibhedlela uyahamba nje mahala ungela ntengo ozayibhadala.

Kwezinye izikhathi ungabona ugula umkhuhlane ongaqedakaliyo yikuzithandela wena ngokungalaleli kwakho. Abantu bengathi silenhliziyo ezimbi kodwa sifundiswa nsukuzonke ngokuziphatha kahle kanye lokudlalela kude lengcekeza, ukuthi umuntu ahlale ehlanzekile ngazo zonke izikhathi. Bayasifundisa abantu bezempilakahle.

Into engichazayo njalo engibusisayo empilweni yami yikuthi akusakhathalekile ukuthi umuntu ngowesifazana loba ngowesilisa loba umhlophe loba umnyama kodwa wonke umuntu uselelungelo lokukhetha loba yiwuphi umsebenzi awufunayo.

Kuke kwaba lomkhuhlane ohlasele abantu ngendlela eyethusayo, abantu bafa isimanga insuku zonke zilandelana, odokotela bethu baginqa bezama ukuhlenga impilo zabantu.

Kwezinye izikhathi ungazibona ugula umkhuhlane ongaqedakaliyo uyabe uzenzele wena mathupha kungoba abantu bakulezi insuku abalaleli. Uma kuphuma imikhuhlane ehlukeneyo odokotela bayakhankasa bebize abantu emihlanganweni ukuthi bezolalela njalo babancedise ngokuzelapha.

kungayisilo thando lwabo mongikazi lokusebenza ngokuzikhandla kwabo abanye bethu ngabe kasisbonanga leyimpilo esiyiphilayo kodwa ngomsebenzi wabo omuhle basinceda laba abantu besihlaba amajekiseni besivikela emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana

Odokotela labomongikazi badlala indima enkulu emphakathini uyababona besebenza gadalala ngakuzikhandla besiisza njengomphakathi ukuthi siphile ngitsho umkhuhlane wakhona laye udokotela ungamhlasela

Okuyenza ngazo zonke izikhathi sihlaselwe yimikhuhlane ehlukahlukeneyo. Kungoba abantu kabalandeli imigomo lempangisa. Abalandeli izinto abazifundiswayo esibhedlela.

Amagcikwane ahlasela abantu kulezi insuku manengi njalo ahlukile abantu bake babhubha ngendlela eyisimanga ngomnyaka ka 2021 behlaselwa ngumkhuhlane thizeni akade singasakwazi lokuthi uzelapheka kumbe abantu bazophela nya.

Sokule mikhuhlane eminengi kakhulu ehluka hlukeneyo ememetheka ngokusondelana labantu kumbe ngokuba seduzane lomuntu. Lokhu kwayenza ukuthi kube lama maskhi elizweni lakithi.

Lapha kubonakala owesifazana omi phambi kwabantu okubonakala ukuthi ukhuluma labantu njalo uyaziqhenya ngento ayikhulumayo.

Lapha kubonakala udokotela owesifazane, ogqoke ijazi elimhlophe. Lamagilovisi akhe aluhlaza okwesi bhakabhaka. Ehlola ubaba.

lapha kubonakala umongikazi ozivikele kabanzi ngefesi maski emvale sukusela phezu kwamakhala kuze kuyefika imaski leyi imvikele khulu ukuthi ebantwini bonke ahlangana labo abantu bonke azobasebenza bengamtheleli umkhuhlane.

Odokotela labomongikazi bayazwana ezibhedlela. Lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyancedisa ukuthi ngitsho lasemisebenzeni yabo akula nzondano phakathi.

Omongikazi bayayidlala indima yabo emphakathini, okungaphezu kwamandla. Singababona laba abantu, sibayeyise. Sicabange ukuthi kabalancedo, kodwa, siphila nje, kungenxa yabo.

izibhedlela zakithi ziyakwazi ukunkeleka abantu kubuhlungu kakhulu ukuma endaweni ulinde ukusizwa kodwa kuba kufakwe izitulo phakathi ukuthi abantu behlale kubancono ngitsho usizwa ubuhlungu emzimbeni.

Into esihle kulezi insuku yikuthi ubandlululo alusekho akusakhathekile ukuthi ungumuntu wesifazana loba ngosilisa kodwa usulelungelo lakho lokuthi uzikhethele ukuthi wena ufuna msebenzi bani.

Kulezinsuku sekule nhlelo ezinengi ezihlukeneyo ezempilakahle ezibuya eZimbabwe zivela kwamanye amazwe, zizoncedisa abantwana abahlulekayo elizweni lakithi, njalo abangakukwanisiyo ukuqhubeka ngezifundo zabo.

Abantu kumele bazifundise ukuhlanganela kunye labanye ngazo zonke izikhathi, ukuhamba emhlanganweni usiyalalela ukuthi kuthiwani ikakhulu uma kukhulunywa ngezempila kahle, ayisiwo mdlalo lokho yindima enkulu kakhulu eyabe itshengisa ukuthi uzimisele.

Kuyajabulisa kakhulu ukuthi abantwana bonke elizweni lakithi balelungelo lokuthi behambe esibhedlela kungakhathelekile ukuthi umzali ngumuntu otholayo kumbe katholi ngoba esibhedlela uhamba kungela ntengo oyibhadalayo

kulezi insuku ngitshona ngisemakhaya sokufakiwe izimpompi ukuthi abantu banathe amanzi ahlanzekileyo akusekho lokhu okokuthi abantu benathe amanzi emachibini kumbe emfuleni

Abantwana base Zimbabwe bonke balamalungelo abo agcweleyo okuba behlale behlambulukile njalo behlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Lapha kubonakala abantu abanengi abahlukeneyo abesilisa labesifazane njalo babonakala bezivalile kusukisela emakhaleni abo kuze kuyofika ngaphansi kwezilevu zabo ngama masikhi.

Lapha kubonakala umntwana ongaba sezingeni lezifundo zakhe zangaphansi ethwele isigubhu samanzi ekhanda . Njalo encediswa ngumuntu wesilisa ukuthi athwale kuhle leso sigubhu.

Kuyangijabulisa kakhulu ukubona umuntu wesifazana ozimeleyo. Akusafanani lakudala ukuthi amadoda yiwo ayayephatha zonke indima eziqakathekileyo kodwa kulezinsuku abafazi usubathola labo bengabaholi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabantu abatsha sizinakekele kakhulu ezidakamizweni zakulezi insuku ezithathwa yintsha ukwenzela ukuthi ikusasa lethu liqhakazeke libe mhlophe kumele sizinakekele njengabantu abatsha.

Lapha kubonakala abesifazane abathathu. Owesithathu lowu ome phakathi kwabo uthwele ingane encane emunya ibele lakhe.

Impilo yakulezinsuku silokubangcono sokuphileka nxa uqathanisa leyakudala. Ungakhangela izibhedlela kuqala wawuthola kulesiyiwani ezigabeni ezintathu. Kodwa kulezinsuku ngesigaba ngesigaba sufica isibhedlela emakhaya khonale.

Izimota zesibhedlela zibunjwe ngendlela ehlukileyo. Njalo ziqinile ukudlula izimota nje jikelele. Lokhu kuyancedisa ukuthi zihambe ngitsho umgwaqo ufile. Ziyefinyelela lapho ezidingakala khona.

Ukuyakhiwa kwendawo ukuthi ibenhle awuyenzeli kuheyaheya abantu kuphela kodwa kuyancedisa ukuthi izigulane loba zisesibhedlela zizizwe zisekhaya njalo zikhululekile loba umuntu egulela ukufa.

Seziyakhiwe izibhedlela kulezi insuku lama kiliniki kwabakuhle kakhulu ngendlela eyisimanga ongeke uyicabangele. Ngitsho emakhaya seziyakhiwe izibhedlela abantu sebethola kalula usizo.

Kuyangithokozisa kakhulu ukubona indawo yakithi ithuthuka kulezinsuku izibhedlela lamakilinika akuseyikuthi kuyakhiwe emadolobheni kuphela ngitsho lasemakhaya sokukhona.

Izibhedlela ziyawunceda umphakathi ngazo zonke indlela. Abanye abesifazana bayaswela okokuthi bayabe bengakwazi ukuthi abantwababo bengabambathisa ngani, kodwa izibhedlela ziyakunanzelela lokho, zikwazi ukuthungisa amalembu ahlukahlukeneyo angancedisa omama abaswelayo.

Abantu abasebenza ezibhedlela kungakhathalekile ukuthi bayenzani bayasisiza kakhulu njengomphakathi lababantu. Kumele sibabonge besaphila ngoba indima abayidlala emphakathini inkulu kakhulu njalo iqakathekile.

Yazi indlela esicabanga ngayo kwezinye izikhathi njengomphakathi iyamangalisa omongikazi bayasilanda emakhaya besifundisa ngezinto ezihlukahlukeneyo ngezempilakahle ufica abantu bengelandaba bengahambi ukuyohlanganela umuntu aze agule afe

Ngendlela izibhedlela eseziyakhiwa zibenkulu ngayo uyalahleka ngezinye izikhathi kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukubala ngoba bayafaka amabhakani ukuthi indawo enje uyayithola laphaya.

Isibhakabhaka zigcwele amayezi abuqamama utshani buluhlaza buthe tshoko okubonakala ukuthi umhlabathi wakhona uvundile.

Izimota zesibhedlela ziyancedisa kakhulu emphakathini ukuba umuntu loba engagula ekhatshana lesibhedlela kulenombolo zocingo ezitholakalayo ukuthi bethintakale masinyane bezokuthatha uloba ukhatshana lesibhedlela usizakale.

Ubandlululo soluphelile du kulezinsuku emazweni akithi akusakhethelekile ukuthi umhlophe loba umnyama akusakhethwa ngombala abantu bonke sebelamalungelo abo apheleleyo ukuthi beyenze imisebenzi abayifunayo.

Lapha kubonakala udokotela egqoke ijazi lakhe lomsebenzi elimhlophe ebala imithi yezigulane zakhe.

Ukuhlanganela labanye abantwana lihlanganisa amakhanda likhuma imbono eqondileyo ezayakha ikusasa lenu kuqakathekile kakhulu kungakhathalekile ukuthi umuntu ngewesifazana kumbe ngowesilisa.

Ukusebenzela endaweni yesibhedlela akufuni umuntu ebe litshapha lokhu kudinga ukuthi umuntu bathande ukuhlanzeka kungoba izinto abazibambayo zidinga ukuba ube nguchwephetshe njalo ubelokunanzelela kuhlale kuhlanzekile lapho osebenzela khona.

Ngazozonke izikhathi njengo mphakathi kumele sizifundise ukuyohlolwa amagazi ethu ezibhedlela ngezinye izikhathi bayasilanda laba bantu kungela mbadalo ozayibhadala kodwa uthole abantu bengafuni ukuhamba beyohlolwa amagazi.

Ukufundela umsebenzi wesibhedlela kungakhathalekile ukuthi ufuna ukuba ngudokotela loba ngumongikazi .Kudinga ukuthi umuntu asebenze ngokuzikhandla njalo azimisele .

Lokhu kuyitho eqakathekileyo kakhulu empilweni yomuntu ukuthi umuntu abekwazi ngezempilakahle. Ehambe eyolalela izifundiso ezifundiswa ngabezempilakahle ukuthi kumele aziphathe kanjani.

Abezimpilakahle bayayidlala imdima enkulu empilweni zethu. Ukusiqoqa sonke ngezindawo ngezindawo besihlanganisa eyiwani bekhuluma lathi besifundisa ngezinto ezibalulekileyo empilweni.

Abantu abasebenza ezibhedlela kungakhathalekile ukuthi ngumongikazi kumbe ngudokotela. Labo abantu ngibathandela ukuthi balenjongo. Umuntu wangkhona uba esemsebenzini wakhe, umsebenzi wakhe uwubamba ngendlela eqondileyo njalo ezikhandla.

Izibhedlela ziyakhiwe zaba zinhle kakhulu, njalo ziyakhululekisa izigulane, loba ukhona ngale awucabangi ukuthi mhlawumbe uzovuka ufile, kodwa ulokujabula ngoba indawo yakhona inhle njalo ilikhaya.

Izimota zesibhedlela ziyawuqopha umlandu bantu bakithi iyaduma imota isuka khonale esibhedlela isiyalanda umutu ogulayo kweyinye indawo igijima njalo bezimisele .

Ezibhedlela bahlakanipha kakhulu njalo badlala indima enkulu kakhulu emphakathini ngokuyakhela abantu indawo zokuhlala uma belinde ukusizwa ngomongikazi loba ngodokotela

Ezibhedlela kulemibheda eminengi, lokho kutsho ukuthi bayanakekela kuhle izigulane zabo. Isigulane ngesigulane sinye ngasinye silombheda waso akulalwa wanindawo.

Amabhakane ayencedisa kakhulu. Ungazibona ungumuntu ungakwazi ukuthi ubale ibhakane uba usiya endaweni, uyabe uyisithutha esikhulu kakhulu emhlabeni ngoba imininingwane yonke ibhalwa emabhakaneni lokuthi indawo uyithola kuphi.

Yikho kwafakwa ilungelo lokuthi wonke umuntu ahambe esikolo ayefunda abekwazi ubala kungoba ezinye izinto nxa ungasatshelwanga ngomlomo kubhaliwe emabhakanini ukuthi indawo thizeni enje itholakala ngaphi njalo kuthiwani

Lapha kubonakala ibhakani, elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama. Elibonisa ukuthi abantu beqonde ngaphi ubasebelahlekile kulelibhilidi.

Lapha kubonakala owesifazane ohlezi phezu kwesitulo. Owesifazana lowu ubonakala ejule kakhulu ezingwalweni zakhe azibalayo , leyo ndawo akiyo ibonakala sengathi yindawo okubengabelethela khona abesifazana.

Mina ngokwami ngiyabahawukela odokotela. Ungababona sebegqoke amajazi abo amhlophe sebecwebezela laphana bagqoka amakwayikwayi abo, bayabe sebebahle kakhulu njalo bayabe bebonakala ukuthi bayizikhwicamfundo.

abantu bezempilakahle bonke kumele sibabonge kakhulu kungoba indima abayidlalayo empilweni zethu inkulu kakhulu njalo ibalulekile munye ngamunye umuntu osebenza esibhedlela udlala indima enkulu kakhulu empilweni yomuntu

Kumele sibabonge besaphila omongikazi bethu, kungokuba bayayidlala indima enkulu emphakathini. Sinje siphila siqinile nje kuyimisebenzi yabo langothando lwabo.

Uba ungumuntu ozimiseleyo ngempilo njalo ufuna ukuphila okunaphakade kumele ngazo zonke izikhathi uhambe uyebona kudokotela uhlole igazi lakho ukuthi ungabe uhlaselwe ngimkhuhlani bani.

Kulezinsuku odokotela sebengakuyethusa usungamangala ukuthi laba ngonkulunkulu basemhlabeni ngezinto abaziyenzayo umzimba womuntu sebewuhlola ingaphakathi yonke emathunjini konke ezinyaweni bebekwazi ukuthi umzimba womuntu usebenza njani.

Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi abantwana bonke base Zimbabwe balamalungelo abo apheleleyo ukuthi behambe esibhedlela kungelambhadalo phakathi , umntwana uyahamba ayosizwa

Odokotela mkhulu umsebenzi abawuyenzayo ebantwini .Indima abayidlalayo inkulu ngendlela eyesabekayo. Mina ngokwami mbona sengathi abantu abakunanzeleli ngendlela mina engibona ngayo. Bayasisiza lababantu.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ngazo zonke izikhathi ahambe ayebona udokotela ahlolwe igazi kungoba ungeke ubekwazi ukuthi uhlangana lani njalo ubambani okungakuthelela umkhuhlane.

Lokhu kuyinto enhle kakhulu, ukuthi owesifazana ezithweleyo ahambe esibhedlela ayehlolwa aye bona loukuthi ingane iyenza kanjani esiswini sakhe. Lokhu kuyancedisa lokuthi abesilisa abangakwayo ukuthi owesifazane umi njani ngaphakathi bebone izingane zabo zisasesiswini .

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazifundise ukuthi ngazo zonke izikhathi behambe esibhedlela bayehlolwa. Behlolwe imikhuhlane eyehlukehlukeneyo.

Kuqakathekile kakhulu ebantwini bakithi emphakathini ukuthi bazifundise ngazo zonke izikhathi ukuyabona odokotela. Ngokuhamba kwesikhathi, umzimba kumele uhlolahlolwe

Lapha kubonakala umuntu wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe. Kubonakala Kungumuntu oqeqetshileyo kakhulu entweni zesayensi, kungoba ugxile kakhulu emakhompuyutheni akhe.

Izithelo kunye lezilimo ezilinywayo emasimini, ziqakathekile kakhulu emzimbeni yabantu. Ziyancedisa ukuqinisa amathambo , ziyancedisa ukuthi umzimba womuntu uhlale uhlambulukile ngaso sonke isikhathi.

Kuqakathekile kakhulu uba ungumuntu uphila emhlabeni lo esikiwo ngazo zonke izikhathi uhambe uyehlolwa esibhedlela ukhangelwe kabanzi ukuthi kuyini okungabe kuhlukumeza umzimba wakho.

Lapha kubonakala umfanekiso oxwayisa kakhulu ngokumemetheka komdlamvuza wekhensa ikakhulu ebantwini besifazane.

Lapha kubonakala owesilisa ohleliyo. Njalo lowo owesilisa ugqoke amangilazi.

Lapha kubonakala ithambo lomgogodla elikhanya selivadlakele. Okutshengisela ukuthi ngumuntu oyabesehlaselwe ngumkhuhlane thizeni emgogodleni wakhe.

lapha kuboanakala owesifazana ongabe ehlukumezeke kakhulu ngesifo sokuphathwa likhanda

Imithi yezibhedlela minengi kakhulu njalo ihlukene ayifanani. Kuqakathekile ukuthi umuntu ngazozonke izikhathi abekwazi ukubala ngoba odokotela labo bayawayenza amaphutha, sokungenzeka ukuthi akunike umuthi ongayisiwo kodwa uba ubalile ukwazi ukuthi owakho yiwuphi lapho ngeke uphambaniseke.

Endaweni yesibhedlela awusoze uthole kungcolile bahlanzekile laba abantu. Basebenza ngokhulu ukuzikhandla. Akumelanga ukuthi basebenzele endaweni ezingcolileyo okuzangezelela imikhuhlane.

Ngihlala ngisitsho ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu befunde ngazo sonke izikhathi bengahambi bebamba izinto abangazaziyo ezibhedlela kubhaliwe emaphetshaneni amancane lasemabhakaneni ukuthi lezizinto zisebenza kanjani njalo zilabo cwepheshe bazo.

Ngitsho lezikolo kulezinsuku ezifundweni zangaphansi abantwana sebefundiswa ngeze mpilakahle, sebefundiswa ngemithi ehluka hlukeneyo ephiwa ezibhedlela lokhu kuqakatheke kakhulu empilweni zabantwana njalo kuyabancedisa ukuthi bekhule belolwazi.

Imitshina yesibhedlela idinga ukuthi umuntu abelolwazi olupheleleyo uba esiyayisebenzisa. Ungahambi nje uyimpumputhe kungoba uzalimazisa abantu kuleyo mitshina.

ungababona bethule odokotela kumbe ngezinye izkhathi uhlangane labo bakudlule bangakubngeleli akusikho ukuthi ngabantu abalenzondano kumbe abangafuni kuhlanganela abanye kodwa bahlala becabanga amaqhinga okusiza umphakathi

Odokotela sithi bangonkulunkulu bethu emhlabeni kungoba laba abantu bayaziyenza ezinye izinto ezingakuyethusa, ukukhangela ikhanda lomuntu lonke phakathi ulihlole ukuthi kuhamba njani kuyini okungabe kuphambanisekile.

Ungayibona imitshina yesibhedlela uyidelele kodwa leyo mitshina isebenzisa imisebenzi ongeke uyicabangele odokotela bawukhangela umzimba womuntu kusukela ekhanda kuze kuye fika enyaweni besebenzisa leyo mitshina

Yaz akulandawo edinga ukuthi umuntu akwazi ukuziphatha njalo azihloniphe njengesibhedlela kungoba basebenziaa imithi eminengi ehlukeneyo akudingakali umuntu ofuna ukugcwala yonke indawo ebamba lapha etshiya lapha

Kulemitshina eminengi nengi esetshenziswa ngochwepheshe ezibhedlela. Lokhu kuqakathekile ukuthi umuntu angayibona leyo mitshina angahambi sebamba izinto angazaziyo ngoba uzaze ehlabe izinto ezizalimaza umphakathi.

Ama "Lab" la ungawabona ucabange ukuthi kumbe awalalo uncedo, kodwa hayi adlala indima enkulu kakhulu emphakathini, kungoba kuyahlolwa amagazi abantu ukuthi angumhlobo bani.

Kuqakathekile shuwa ukuthi umuntu asebenze ngokuzikhandla njalo ngokuzimisela entweni afisa ukuba yiyo, kungoba kulezinsuku imitshina esisetshenziswa ezibhedlela isidinga ukuthi umuntu abelemfundo njalo abelolwazi olunengi kakhulu.

Siphakathi kwendlu egcwele amakhomphuyutha ahlukahlukeneyo. Njalo umbala okhanya uhamba phambili ezintweni eziphakathi kuleyindlu . Ngumbala omhlophe.

Abantu abaqeqetshileyo kwezempilakahle basifundisa izinto eziyehluka hlukaneyo ezenziwa esibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi abantu behambe beyelalela lezo zifundiso ngoba zinceda ikusasa lentsha

Kulezinsuku sekulemitshina eminengi kakhulu ehlukahlukeneyo, edinga ukuthi umuntu ayifundele ukuze akwazi ukuyisebenzisa njalo uba ungela lwazi ungawuthinti lowo mutshina.

Kulezinsuku sokulemitshina ehlukahlukenyo ehlola abantu, sokukhangelwa kabanzi kuze kubonwe ingaphakathi yomuntu ephila, ukhangele umtshina ukuthi lowu muntu uqamuke ithambo elinjani, lowu muntu umgogodla wakhe unjani

Lapha kubonakala umtshina omhlophe osetshenziswa ngabesifazane uba befuna ukuzihlola ukuthi bazithwele na loba abazithwalanga.

Imithi esetshenziswa esibhedlela idinga ukuthi umuntu asebenze ngokuzikhandla njalo ngokuzinanzelela. Ngoba kulezinye izinto ezibanjwayo okuthi zingakuthela emzimbeni ziyakuxathula emzimbeni.

Kulezi insuku, ezibhedlela kunye lasemadolobheni phakathi kuyafakwa imigqomo yezibi ukuthi umuntu angathathi iphepha alilahlele phansi kodwa alahlele ngaphi, emgqonyeni.

Lapha kubonakala indlu elemitshina ehlukahlukeneyo okungakutshengisa ukuthi kungaba yindawo yabantu besibhedlela lapho abahlolela khona izigulane zabo.

Omongikazi bayayidlala indima yabo ngendlela eyesabekayo ngitsho omama abale nkani abangafuniyo ukuhambisa abantwana esibhedlela bayakulanda endlini yakho uzwe esivalweni sebekhona emnyango sebesithi sicela ukubona ama card omntwana.

Ngangisithi mhlawumbe ngamanga into engangiyizwa ngeskhathi ngimncane, kodwa ngokuya kwesikhathi ngikhula ngakubona ukuthi kuliqiniso. Kulabo Dokotela besilisa ababelethisa abesifazana.

Mina ngokwami omongikazi ngiyababonga kakhulu. Indima abayidlala empilweni zethu inkulu kakhulu. Omama ababelethileyo bayaluthola usizo njalo banakekelwa ngokukhulu ukuzikhandla.

Lapha kubonakala abesilisa abathathu begombolozele ingane, njalo kubonakala omunye wabo labo abesilisa kungathi ngumuntu wezempilakahle, njalo ukhanya engathi unceda leyo ngane.

Akula bantu abanakekelwa ngokukhulu ukuzikhandla ukwedlula owesifazana ozithweleyo loba olomntwana omncinyane. Laba bantu baya nakekelwa ngobukhulu ubunono.

Umntwana munye ngamunye uselelungelo lakhe lokuthi ehambe esibhedlela eliphelileyo sebehanjiswa abantwana abancane ezibhedlela ngabazali babo kungela mbhadalo ezadingakala phakathi.

Yonke into esetshenziswa esibhedlela, ilomsebenzi wayo oqakathekileyo .Njalo iyabe idlala indima ebalulekileyo esibhedlela, ungakubona ukudelele kodwa kulomsebenzi omkhulu.

Imitshina yezibhedlela iminengi kakhulu, njalo ihlukene ayifanani. Odokotela badlala indima enkulu kakhulu ukuze basisize ngemitshina le esiyibona ukusa kwamalanga.

Iminengi imitshina esetshenziswa esibhedlela njalo ayifanani ihlukene. Uma ungumuntu nje ungazibuza ukuthi kanti lapha sikusenzakalani kodwa odokotela bona ngolwazi lwabo olujulileyo bayayazi yonke loba iminengi okungakanani.

Ungayibona imitshina yezibhedlela ingafanani ihlukile ucabange ukuthi mhlawumbe iyenza imisebenzi efananayo, ikanti hayi ngokuhlukana kwayo njekanjalo ngulongalowo ulomsebenzi wayo ohlukileyo.

Ngihlala ngisitsho ukuthi odokotela labomongikazi yizikhwicamfundo ngiyaphinda njalo. Lababantu bangumgogodla wempilo zethu. Basisiza ukusa kwamalanga. Imitshina abayisebenzisa esibhedlela iminengi kakhulu umuntu angeke ayicabangele.

Ungayibona imitshina yezibhedlela ucabange ukuthi bangayisebenzisa, bayayitshiya injalo. lkanti hayi, iyahlanzwa limitshina, ngokukhulu ukuzikhandla. Kulemigomo lemibandela, elandelwayo.

Yikho odokotela befundiswa iminyaka eminengi kakhulu ukudlula abanye abantu ema univesithi ufice umuntu efunda iminyaka edlula emine kungoba laba abantu bafundiswa izinto ezinzima kakhulu ezidinga ukuthi belalele njalo beqeqeshwe ngokupheleleyo

Imitshina yesibhedlela yonke ,munye ngamunye isebenza imisebenzi engafananiyo ehlukeneyo. Ungacabanga ukuthi uyayibona iminengi esibhedlela ,uthi mhlawumbe isebenza imisebenzi efananayo.

Kulezinsuku uyayethuka phela uz'uzibuze ukuthi sisa semhlabeni kumbe sesisezulwini. Ehe! ngoba kuyahlekisa, imitshina esisetshenziswa ezibhedlela kulezi nsuku. Odokoteka sebewukhangela umzimba womuntu kusukisela ekhanda kuze kuyefika enyaweni.

Imitshina yezibhedlela kulezinsuku ayimdingi umuntu olamawala kungoba iminengi njalo ihlukene idinga ukuba umuntu asebenze ngokukhulu ukuzikhandala langobukhulu ubunono.

Abantu kumele bazifundise ukungathandi ukubamba izinto abangazaziyo, imitshina ezibhedlela kulezinsuku iminengi kakhulu, njalo isebenza izinto ezihlukeneyo kufuze isetshenziswe ngabantu abayaziyo.

Odokotela shuwa ngiyalitshela ukuthi kumele libaphe imbali zabo besaphila emhlabeni behamba lathi la kungoba indima abayidlalayo empilweni zethu inkulu njalo ibalulekile bayasebenza laba bantu.

Into enhle iyabukwa ungabona usehluleka ukubuka uyabe ule nhliziyo embi njalo ulomoya omubi imitshina esisetshenziswa ngodokotela labomongikazi kulezonsuku ezibhedlela imihle kakhulu njalo iyayenza ukuthi ufise lawe ukuthi ngelinye ilanga ube ngudokotela kumbe ube ngumongikazi.

Imitshina ezibhedlela iminengi ngendlela emangalisayo ungafunga ukuthi yonke iyasebenza emizimbeni yabantu ngokwehlukana kwayo odokotela labomongikazi basebenza ngokuzikhandla ekusebenziseni leyomitshina

kwezinye izikhathi imitshina yezibhedlela iyawuhlasimulisa umzimba ungafunga ukuthi leyi mitshina iyangena emizimbeni yabantu ibahlole ingaphakathi ikhangele konke okuphambanisekileyo

Kwezinye izikhathi imitshina yesibhedlela iyayethusa, esetshenziswa ngabodokotela. Kungcono ukuthi ungayiboni isikhathi esinengi uba bezakuhlinza ngoba uzacabanga ukuthi laba bazangibulala sibili ngoba basebenzisa izinto ezinengi ikakhulu izigelo zabo abazisebenzisayo.

Imitshina yasesibhedlela kwesinye iskhathi ungayibona uyidelele kodwa leyi mitshina idlala indima enkulu emphakathini odokotela bayayisebenzisa ukuze babone imikhuhlane ehlukahlukeneyo emizimbeni yethu

Abantu emphakathini kumele bazifundise ukuthi bangahamba esibhedlela, bangahambi bebamba zonke izinto, kungoba izinto ezisetshenziswa esibhedlela zihlukile kakhulu, ikakhulu imitshina yabo ingakulimaza.

Ezibhedlela siyafundiswa ngezinto ezehlukahlukeneyo, kodwa into abayiqakathekisa kakhulu yimpilakahle lokuhlanzeka. Kuqakathekile ukuthi umuntu ngazo zonke izikhathi ehlale ehlanzekile njalo ehlambulukile.

Ubafica setshitsha omongikazi behaluzela begijima esibhedlela bebhoda indawana yonke bencedisa izigulane ukuthi ziphephe lokhu kuyatshengisa ukuthi uma ungumongikazi kufanele ubengumuntu olenhliziyo enhle njalo owaziyo ukunakekela umphakathi.

Uba ungudokotela kudingakala ukuthi ube yisikhwicamfundo. Kungoba imitshina esetshenziswa esibhedlela iminengi njalo ihlukene, idinga ukuthi umuntu asebenze ngokuzikhandla langokuhlonipha.

Ezibhedlela bayancedisa kakhulu kulezinsuku suthola ngitsho ezibhedlela umuntu angaqamuka unyawo aphiwe okuyizigojwana zokuhambisa okubizwa ngokuthiwa ngama crutches.

Imitshina yezibhedlela kulezi insuku ingakumangalisa kungoba ihlukile kodwa yaziwa ngabomongikazi labodokotela ukuthi isetshenziswa njani. Uma ungala lwazi, hlukana layo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela iyadida kakhulu idinga ukuthi umuntu abelolwazi njalo abengucwephetshe . Yingakho abomongikazi labodokotela beyifaka kude labantu emphakathini.

Kulezi insuku, sokuqakathekile ukuthi ma ungumuntu, ukwazi ukuzivoca voca umzimba. ngoba kuyancedisa kakhulu ukuthi umzimba uhlale uqinile njalo sewujwayele.

Imitshina esesetshenziswa kulezi nsuku ihlukile kakhulu kuleyayisetshenziswa kudala njalo odokotela bayisebenzisa ngobukhulu ubunono ebantwini.

Kulezinsuku sokulemitshina ehlukahlukeneyo ezibhedlela njalo ngomuntu ngamunye ngamunye njengokuthi umongikazi uleyakhe imitshina ayisebenzisayo, udokotela uleyakhe imitshina ayisebenzisayo kuhlukile nje.

Kulezinsuku ezibhedlela sokulemitshina ehlukahlukeneyo esetshenziswa ngodokotela sokulemitshina efakwa amakhanda abantu ukuthi kubonakale ukuthi ingqondo zakho zisebenza kanjani.

Sengiye nginanzelela kulezinsuku ukuthi kungani kuthatha iminyaka eminengi phose emihlanu ukuthi umuntu abe ngudokotela kungoba minengi imitshina esetshenziswa kuleyana ndawo zinengi izinto abazifundayo eziqakathekileyo ukwenzela ukuthi bephathe kuhle izigulane

Ngokubona kwami ngibona angathi odokotela bethu asibabongi ngokweneleyo emhlabeni. Lababantu bayasisiza. Basisiza ngendlela esingeke siyecabange. Ukusa kwamalanga banceda imphefumulo ekade izodlula emhlabeni.

Okuchaza kakhulu ngemithi yabantwana yikuthi imunandi njalo abantwana bayayithanda. Yikho obona khona ukuthi odokotela bahlakaniphile bayakwazi ukuheyaheya abantu.

Kulezinsuku abantu sebephephela emaphilisini. Lokhu kungoba sekulemkhuhlane eminengi ehlukahlukeneyo esihlasela ngokusa kwamalanga. Amaphilisi adlala indima enkulu kakhulu ebantwini.

Amaphilisi esiwanathayo kulezinsuku ayayidlala indima bakithi. Abantu sebephephela kiwo ,sokulemikhuhlane eminengi ehlukahlukeneyo ehlasela abantu ,amaphilisi yiwo asincedisayo ukuthi siphile.

Yingakho ngihlala ngisithi kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukubala kungoba imithi esesiyiphiwa ezibhedlela kulezinsuku iminengi njalo ihlukene ayifanani lokhu kudinga ukuthi umuntu abekwazi ukubala.

Mina ngokwami ngiyayesaba ijekiseni kodwa kulezinsuku ngemikhuhlane esesiyigula esesingasayizwisisi ukuthi sizayiqeda ngani, odokotela sebesinika imithi thizeni lamajekiseni okuthi sizisebenzisele wona emakhaya.

Sesibona imithi ehlukeneyo nsukuzonke. Lokhu kutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu nxa evele kulemithi ayinikwayo esibhedlela abekwazi ukuthi owakhe umuthi ubhalweni njalo usebenzani.

Imithi yezibhedlela kulezinsuku isiminengi kakhulu ungafunga ukuthi inathwa isiya emizimbeni yabantu kungoba kwezinye izikhathi uyathola ukuthi ungumuntu oyedwa kumele anathe imithi edlula emine.

Amaphilisi adalwe ngokwehlukana. Akhona amanye amakhulu ufice ezimbonqambonqa eyethusa engangelihlo lenkomo, amanye mancinyane angangesikhala senariti.

Imithi esesiyisebenzisa kulezi insuku ihlukile kakhulu. Kayifanani, njalo itshintsha ukusa kwamalanga Kuqakathekile ukuthi uba ungumuntu, uhlale usiyabona udokotela wakho ngaso sonke isikhathi. Ukuze akusize. Kube nguye otshoyo ukuthi khathesi sekumele usebenzise umuthi thizeni.

Imikhuhlane yakulezinsuku ngingathi ayilamahloni, kungoba ayikhethi iloba umuntu umdala loba umncane, yinkazana, ngumfana konke kuyafanana usuzithola usulomunye umkhuhlane osaphenywa omutsha endaweni.

Amaphilisi esiwanathayo kulezi insuku manengi njalo ahlukene, kuqakatheke ukuthi uma ungumuntu ubekwazi ukuthi awakho amaphilisi owanathayo abhalweni njalo asebenzani emzimbeni wakho.

Siyasizakala kakhulu njengomphakathi ngemithi esiyinathayo ngokusa kwamalanga. Mina ngithi lowu oyenza imithi angayimi into yakhe kungoba siyasizakala ngendlela eyisimanga emaphilisini.

Okuhle kakhulu yikuthi loba imithi iminengi kulezinsuku ihlukanisiwe, kulemithi yabantwana leyabantu abadala. Lokhu yikho kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukubala, enganathisi umntwana imithi yabantu abadala.

Imithi enathwa ngabantu ihlukile kakhulu. Eminye isemambodleleni, eminye emakhadibhokisini,, eminye emagabhenii. Yikho kuqakathekile ukuthi ifakwe kude, lezingane ezincane.

Amaphilisi ezibhedlela ungawabona uwadelele ngezinye izikhathi ngokuba mancane kumbe ukudalwa kwawo kodwa kumele uwanikeze inhlonipho ungezwa udokotela ekunika umuthi ethizeni thatha uyewunatha ngoba uzosindiswa.

Amaphilisi kulezinsuku aseyiyo impilo ebantwini kungoba abantu sebegula izifo ezihluka hlukeneyo njalo ngokusa kwamalanga uvuka ulomkhuhlane ohlukeneyo ongawaziyo ukuthi uwuqale ngaphi uwucine ngaphi.

Odokotela bethu kumele sibabonge kakhulu besaphila emhlabeni, unkulunkulu enagakabathathi. Kungoba ezikhathini ezinengi impilo zethu ziphetwe ngodokotela.

Amaphilisi yiwo aseyimpilo kulezi insuku ebantwini. Sike sahlaselwa ngomunye umkhuhlane ngomnyaka ka"2020".Abantu babhubha isiphithiphithi kodwa amaphilisi yiwo angenelileyo ancedisa abantu.

Sokule mithi eminenginengi kulezi insuku ehlukeneye. Njalo kungasikho ukuthi yimithi enathwayo kumbe egcotshwa emzimbeni. Kodwa kuyi mithi abantu abasebeyifafaza ezindlini kulezi insuku. Ukuze ibavikele ezibungwaneni ezilumayo.

Imithi yezibhedlela iminengi kakhulu njalo ayifanani iyehlukene. Ngomuthi ngomuthi ulendima oyidlalayo emzimbeni womuntu. Ungafunga uthi sisebenzisa imithi engafananiyo.

Uyazi ungabona imbala engafananiyo emaphilizini ucabange ukuthi kumbe bazama ukusichaza odokotela kumbe bazama ukusiheyaheya kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi amaphilisi imbala yangkhona ingafanani kungoba umuntu omunye uyabe engakwazi engumuntu omdala kodwa ube kwazi ukuthi awami amaphilisi engiwanathayo alombala onje.

Imfundo iqakathekile bakithi empilweni zabantu. Imithi esinathwa kulezinsuku isilamabala ahlukeneyo njalo ilembala engafananiyo, lokhu kudingeka ukuthi umuntu abekwazi ukubala.

Ungezwa esibhedlela udokotela ehlala esithi thatha leyi mithi uyeyinatha amalanga angaka njalo usebenzise isikhali esingaka landela ngokunjalo ngoba yena ulolwazi olujulileyo kulolwalwakho.

Kuqakathekile ukuthi umuntu engaphiwa imithi esibhedlela aqale abale angakasebenzisi kungoba odokotela labo ngabantu bayawayenza amaphutha. Sokungenzela akunike umuthi ongasiwo kodwa wena ungabala uzobakwazi ukuzinceda.

Imithi yakulezi nsuku idinga ukuthi umuntu laye abelolwazi lwemithi ayinathayo kuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhathi ubekwazi ukubala kungoba odokotela labo ngabantu bayawenza amaphutha sokungenzeka akunike umuthi ongayisiwo kodwa uma ungabala uyasizakala.

Yikho ngithi imfundo iqakathekile emphakathini. Kubalulekile ukuthi uba ungumuntu, ngazo zonke izikhathi ubelolwazi ngemithi oyinathayo, njalo ubekwazi ukubala amabala abhaliweyo emithini oyisebenzisayo.

Impilo zethu ziphethwe ngu Nkulunkulu yebo ye asiyali, kodwa amaphilisi lawo ayayidlala indima emphakathini. Abantu sebephephela kiwo kungoba yiwo asizayo njalo ancedisa imizimba yethu ukuthi ihlale ihlambulukile.

Sokulamaphilisi kulezi insuku amanengi nengi ahlukeneyo angafaniyo adalwe ngemithi yesintu. Lawo maphilisi alentengo ephezulu kakhulu ngoba ayancedisa ngokupheleleyo emzimbeni yabantu.

Abantu kumele bazifundise ukuthi bengasukelani lemithi abayithenga ezitolo beyinathe bengahambanga bayabuza udokotela kuqala. Lokho kuyalimaza ngoba imithi esithengwa kulezinsuku isihlukene njalo iminengi.

Imithi yesibhedlela isiminengi kakhulu mina angikusoli lokhu kungoba kulezi insuku abantu sebehlaselwa yimikhuhlane ehlukehlukeneyo ngokusa kwamalanga lokhu yikho okwenza ukuthi lemithi layo iyande.

Amaphlisi kulezinsuku asetholakala kalula ezibhedlela njalo uma ugula uhamba usiyadinga usizo esibhedlela uluthola khonapho khonapho bayakunika imithi kungadingakali mbhadalo phakathi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngazo zonke izikhathi abantu emizini yabo behlale belemithi ehlukeneyo, ikakhulu imithi yokukhwehlela, imithi yesifuba, imithi yamehlo. Kuqakathekile ukuthi uhlale ulayo leyi mithi emzini wakho.

Kuqakathekile ukuthi ngazo zonke izkhathi, uba uphiwa imithi esibhedlela, ukwazi ukuzifundela ukuthi lowu ngowani, lowu uncedisa ini.

ihlukene kakhulu imithi ephiwa ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi uba ungumuntu ube kwazi ukuthi umuthi lowu owunikwe ngu dokotela uncedisa ini emzimbeni wakho

Kulezinsuku sekulemithi ehlukahlukeneyo kakhulu ethathwa ngabantu njalo kuqakathekile ukuthi umuntu munye ngamunye abekwazi ukuthi owakhe umuthi ubhalweni njalo usebenza ukwenzani emzimbeni wakhe.

Umuntu engahleka ebulawe zimbambo ecabanga isiga esike sasiyehlela njengo mhlaba wonke jikelele icovid 19 ehlasele umhlaba wonke angiboni ukuthi intsha esakhulayo ingakukholelwa ukuthi sikesahlaselwa ngumkhuhlane onzima kakhulu

Lapha kubonakala umuthi onathwayo osesigubhini esimnyama esilephepha elimhlophe elibhalwe ngamabala amakhulu amnyama.

Imithi enathwa ngabantu kulezinsuku isiminengi njalo isihlukene kuqakathekile ukuthi abantu ngazozonke izikhathi abekwazi ukuthi umuthi awuphiwa esibhedlela kumele awunathe kangaki ngelanga njalo kumele awunathe okwesikhathi esingakanani.

Imithi esinathiwa ngabantu kulezinsuku ,isiminengi ngendlela emangalisayo .Njalo yimithi engafananiyo ehlukeneyo, usuthola umuntu esikhwameni sakhe elamagabha adlula esikhombisa.

Lapha kubonakala imithi ebizwa ngokuthi ngamaphilisi. Imithi yesibhedlela enathwa ngabantu uma behlaselwe ngumkhuhlane.

Kuqala ngangisithi uma ngibona umuntu ethwele iphephandaba ngicabange ukuthi uyazidlalela nje akulanto emncedayo ngokubala iphephandaba ikanti ke aqakathekile amaphephandaba ebantwini ukuthi bawabale ngazozonke izikhathi ngoba aletha ukukhalipha lenhlakanipho abantu abangelayo emphakathini.

Abantwana abancinyane bayizibusiso ezinkulu kakhulu emphakathini odokotela badlala indima enkulu kakhulu ekuncediseni laba kungoba yibo ababelethisa abesifazane

Lapha kubonakala abantu abanengi abasendaweni eyodwa njalo kubonakala sengathi ngabantu abasemhlanganweni njalo lababantu bagqoke izikipa ezifananayo.

Izibhedlela yakulezinsuku sezibanakekela ngokukhula ukuzikhandla omama abazithweleyo labomama abalabantwana abancane. Bayaphiwa ukudla esibhedlela, bayahlolwa ngazozonke izikhathi njalo lezozinto zenziwa mahala.

Kuqakathekile kakhulu empilweni ukuthi njengentsha esakhulayo siziphathe kahle kakhulu. Sinakekele ikusasa lethu ukuze impilo yethu iqhakazeke njalo ikhanye, ibenhle kakhulu .

Abantwana kulezinsuku sebehlatshwa amajekiseni basesezifundweni zangaphansi ukuze bavikele emikhuhlaneni ehlukahlukeneyo esimemetheka kulezinsuku

Lapha kubonakala umama ethwele ingabe yakhe eyibambile ngobumnene ngoba leyongane ihlolwa ngudokotela.

lapha kubonakala ingane encane ihlaba umkhosi kungoba beyihlaba ngenalithi yabodokotela engalweni yayo

Napha kubonakala umpikitsha okhuluma ngelanga loku kungaza abantwana bonke baseAfrica.

Lapha kubonakala owesilisa othwele ibhakane eligqugquzela ngokuziphatha kahle kwabantu abatsha.

Odokotela bayasinceda kakhulu ukuthi siphile. Mina sengingathi ngonkulunkulu bemhlabeni. Kungoba indima abayidlalayo empilweni zethu, inkulu kakhulu. Lapho abantu basebenza ngokuzikhandla.

Kuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhathi uba ungazizwa kahle uhambe uyobona udokotela akukhangele umzimba wakho ukuthi kulezinsuku unjani. Kungoba ungaqinisela ekhaya uhlezi uzalimala ucine ugula omunye umkhuhlane ongakuphambanisa empilweni.

Odokotela bethu ngezibhedlela ngezindawo ngezindawo ngilethemba lokuthi kumele sibabonge besaphila, besasekhona emhlabeni lathi. Kungoba imsebenzi abayenzayo indima abayidlalayo empilweni zethu iqakatheke kakhulu ukudlula loba mbani

UNkulunkulu aze asisize kulowu mhlaba amapills kulezinsuku aseyimpilo yethu abantu sebevuka begula imkhuhlane ehlukeneyo esingayaziyo lokuthi sizayiqeda ngani kodwa amapills ayasilela kuleyo mkhuhlane

Kuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhathi umuntu azifundise ukuziyelula umzimba. Uba ungenelisi ukuziyenzela lokhu uyadinga umuntu ongakuncedisa ofundeleyo lezizinto.

Kuqakathekile ukuthi ngazo zonke izikhathi uba ungumuntu olenhloso ngempilo yakho njalo ufuna ukuphila ungunaphakade uhambe uyobona udokotela ngazo zonke izikhathi uhlolwe umzimba wakho.

Abantu abagogekileyo elizweni lethu abalutholi ubandlululo. Baphathwa ngendlela efananayo leyabantu abangagogekanga njalo balamalungelo abo apheleleyo.

Lapha kubonakala abantu besifazane ababili. Omunye ubheke phambili omunye lowu ongamuva kwakhe, kubonakala elungilungisa amagabha asemashelufini.

Ungamangala uba usizwa ukuthi odokotela bayafunda yonke into ngomzimba womuntu kusukisela ekhanda kuze kuyefika enyaweni. Akula sitho somuntu abangasaziyo.

Ngathi ngikhula ngangisithi odokotela bayafana ikanti hayi udokotela ngodokotela ulomkhakha wakhe aqinisa kabanzi kakhulu ukuthi lowu yiwo owami engiwuphetheyo.

Kulezinsuku emhlabeni wonke jikelele kuqakathekile ukuthi abantu beyethola izifundo zokuthi uba ehlangana lengozi yomuntu owele emanzini iloba otshaywe yimota ukuthi umncedisa kanjani lowomuntu kungakafiki abantu bezempilakahle.

kulezi insuku wonke umuntu uselelungelo eligcweleyo lokufunda kungakhathalekile ukuthi ungowesifazane loba ungowesilisa sokuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhthi abanu bafunde izinti ezihlukeneyo

Abantu bake baphathwa ngumkhuhlane onzima kakhulu okade ubizwa kuthiwa yi COVID 19. Ngitsho labo mongikazi bebesi ma behlola izigulane esibhedlela bevale ngamask.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebevele baqeqetshiswe ukuthi bakhethe babekwazi ukuthi bona bengakhula bafuna ukwenzani. Usuvele uzimele ukuthi wena ufuna ukungena kuma"sciences" kumbe ufuna ukungena kuma "Arts".

Lapha kubonakala abantu ababili. Omunye ngowezimpilakahle, omunye yisigulane. Kubonakala lowo owezimpilikahle encedisa isigulane.

Kulezinsuku abantwana bonke elizweni lakithi balamalungelo agcweleyo okuthi bahambe esikolo kungakhathalekile ukuthi lowo mntwana uyisigoga loba uyakwanisa ukuzihambela.

Baba bahle kakhulu odokotela. Uba sebegqoke amajazi abo amhlophe qhwa okongqwaqwane. Bayabe sebecwebezela, sebehamba laphaya! Wonke umuntu esefisa ukuba ngudokotela.

Ngihlala ngisitsho ukuthi amafamasi ayayidlala indima enkulu kakhulu emphakathini. Kwezinye izikhathi uyawaswela amaphilisi esibhedlela, udokotela akubhalele incwadi eyokuthi hamba uyowathola efamasi lawa maphilisi.

Amafamasi ayasiza kakhulu emphakathini. Indima ayidlalayo ungeke uyicabangele. Kwazinye izikhathi odokotela bayakubhalalela incwadi ukuthi hamba efamasi uyethenga umuthi thizeni ukuze isizakale.

Kulezinsuku uyazikhethela ukuthi wena umi ngaphi njalo uzimiseleni ngempilo yakho, NguNkulunkulu kuqala, okulandelayo yimithi yesibhedlala. Kungoba akusaphileki umuntu angalayo imithi ngoba sesihlaselwa yimikhuhlane esminengi kakhulu ngesikhathi esim

Imithi yakulezinsuku ngendlela esimnengi ngayo isilokudida phakathi kungoba namuhla uyathola kulalowu kusisa uthole sekulomunye futhi ohlukeneyo osebhokisini omunye usembodleleni. Kuyadida okwangempela.

Emafamasi uthola yonke into ongayicabangela elobudlelwana lempilakahke uthola amaphilisi, imithi yokugeza, imithi encedisayo emzimbeni yonke into oyifunayo uyayithola efamasi njalo ngentengo ephansi.

Amafamisi adlala indima enkulu kakhulu abantu abangayinanzeleliyo emphakathini ngoba kwezinye izikhathi uyathola ukuthi esibhedlela imithi iphelile kumbe ayisekho nje kodwa uyeyithola efamasi.

Ngihlala ngisitsho ukuthi amafamasi kumele siwabize ngengezibhedlela ezincane kungoba lezindawo ziyawusiza umphakathi kakhulu ngendlela engananzelelekiyo. Kwezinye izikhathi uyawaswela amaphilisi esibhedlela kodwa uyewathola efamasi.

Yebo ye akusiwo wonke amafamasi asebenza ngokulunga, kodwa kuqakathekile ukuthi uba ungaswela imithi yakho oyisebenzisayo esibhedlela odokotela bakulayela efamasi, hamba uyodinga imithi leyo, kungoba basebenzisana kunye lezibhedlela, njalo bayanceda.

Kuqala ngangisithi nxa ngibona amabhakane ngidineke ngibone angathi basiqedela isikhathi sethu lamehlo ethu kodwa sengiyakunanzelela ukuthi amabhakane abalulekile kakhulu njalo ayancedisa ukuthi umuntu abone indawo lapho ayakhona umaselahlekile.

amafamasi adlala indima enkulu kakhulu elizweni lakithi kungoba kwezinye izikhathi uyayiswela imithi ezibhedlela kodwa uhabe efamasi uyuthile umuthi wakho usizakale

Eyinye into enhle ngama pharmacy yikuthi asebenzisana lezibhedlela . Kukhona eyinye imithi ongeke uhambe uyeyithenga epharmacy ungela ncwadi kaDokotela .Lokhu kutshengisa ukuthi basebenza ngokuzikhandla njalo bayawunakekela umphakathi.

Ama phamarcy ayayidlala indima enkulu empilweni zabantu, kungoba kwezinye izikhathi udokotela uyakubhalela incwadi ukuthi hamba e phamarcy thizeni uyethenga umuthi onje ozakungcedisa empilweni.

Yazi uma ubona amafamasi kwezinye izikhathi ungacabanga ukuthi awala ncedo kodwa indima ayidlala emphakathini inkulu kakhulu kungoba kwezinye izikhathi imithi eyabe ifunakala uyayiswela ezibhedlela kodwa uyithole efamasi.

KusimaPhamarcy abanye ngabe asisekho emhlabeni kungoba siphila ngamaphilisi kwezinye izikhathi uyayiswela imithi oyisebenzisayo esibhedlela kodwa emaphamarcy uyithole.

Amafamasi adlala indima enkulu kakhulu empakathini. Koungoba kwezinye izikathi imithi thizeni iyaphela ezibhedlela. Utholanise ukuthi odokotela bazakubhalela incwadi ukuthi hamba uyethola imithi onjalo efamasi .

Kulez'insuku izitholo lezi ezibizwa ngokuthiwa ngamafamasi sezihamba phambili kakhuku ekucediseni umphakathi. Kungoba ngezinye izikhathi imithi iyeswelaka esibhedlela, kodwa uyuthole kwelesi sitolo sefamasi.

Lezi zibhedlela ezincane ezibizwa ngokuthi ngamafamasi ziyancedisa kakhulu abantu kulezinsuku ukuthi bathole imithi yokuzincedisa emizimbeni yabo uba leyomithi ingasatholakali ezibhedlela

Sokulemikhuhlane eminengi kakhulu ehlasela abantu kulezinsuku. Ngokunjalo amaphilisi lawo asemanengi anathiwa ngabantu. Lokho kutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu munye ngamunye abekwazi ukuthi owakhe umuthi yiwuphi.

Kulezinsuku sokulemithi ehlukahlukeneyo ezibhedlela leyo mithi inathwa ngabantu abangafananiyo abagula imikhuhlane ehlukeneyo kutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi uba ungumuntu uqalise ubale umuthi owuphiweyo esibhedlela njalo ubakwazi igama lomuthi owunathayo.

Kulezinsuku ezitolo lezi ezibizwa ngokuthiwa ngamafamasi. Usuthola imithi ehlukahlukeneyo eminengi. Abantu sebezincedisa khonangale.

Lapha kubonakala amabhokisi amane emithi ehlukeneyo enathwa ngabantu abahlaselwe yimkhuhlane engafaniyo

Lapha kubonakala ikiliniki yaseSanitus Medical njalo phambi kwaleyo kiliniki kumile imota.

Uma ungumuntu olenhloso ngempilo njalo ofuna ikusasa eliqhakazekile, ungabona abantu behlangene ikakhulu ngezempilakahle ngena lawe ulalele ukuthi kuthiwani ngoba uzancedakala.

Kungcono kakhulu ukuthi umuntu ahambe emikhankasweni ekhulisa ikusasa lethu, kungoba kuyancedisa ukuthi abantu bakhohlwe ngezinto ezingabalulekanga empilweni ezinjengobugebengu lezidakamizwa.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebekwazi ukubala ,kungoba uyasizakala kwezinye izikhathi lapho ungathola indawo okukhulunywa ulimi ongalwaziyo, uncediswe libhakane eliyabe libhalwe ngesilungu.

Uyazi ngezinye izikhathi ungahleka. Abantu ubaheyaheya ngento encinyane kakhulu kodwa uyabe uncedisa bona ukuthi bafunde, uba kulokudla entweni yangkhona uyabafica abantu bebanengi kakhulu.

Ungazibona uyintsha ungakwazi ukuhlanganyela labanye, uhambe emihlanganweni lisiyahlanganisa amakhanda lifunda izinto ezihlukeneyo ubekwazi ukuthi ikusasa lakho alisoze likhanye nje vele uzayehluleka empilweni.

Kuqakathekile ukuhlanganela labanye abantwana uhamba imihlangano usiyo lalela ikakhulu ngezempilakahle lokho kuyanceda ukuthi ubelolwazi njalo ukwazi ukuzivikela emikhuhlaneni ehluka hlukeneyo ehlasela abantu kulezinsuku.

Kulezinsuku sokuphileka ngcono elizweni lakithi. Intsha silokukhohlwa kancane ngezidakamizwa. Sebeqakathekisa ukuhlangana beyenze imihlangano behlanganisa amakhanda bekhuluma ngezinto ezibalulekileyo, ezizayakha ikusasa.

Sokulemikhankaso ehlukahlukeneyo kulezulu eyenziwa ngabantu eminye ngeyokuthi abantwana beyekele izidakamizwa izinto ezinyukubalisa umzimba bedlale amasports beqakathekise izinto eziyakha ikusasa labo.

Kuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhathi singumphakathi sihlanganele labanye sihambe emhlanganweni siyolalela okufundiswayo ikakhulu uba kukhulunywa ngezempilakahle

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlanganyele labanye bahambe bayengena imihlangano engakha ikusasa labo kulokuhlala ekhaya ungenzi lutho ingani ungaze ucabange ubugebenga.

Ukuhlanzeka kuyafundiswa ngazo zonke izikhathi ezibhedlela. Kuqakathekile ukuthi abantu bageze izandla zabo ngazo zonke izikhathi loba uyadla kumbe ubamba ukudla hlanzeka ugeze izandla zakho ubukeke.

Emikhankasweni eminengi, kubamnandi kakhulu! Abantwana bayakholisa, njalo kunye labantu adadala, ngoba kuyagidwa, kudliwe. Kufundwe.

Kuhle ukubona intsha ilibala kakhulu ngezidakamizwa, izinto ezinyukubalisa umzimba, ezidida ingqondo kodwa beqakathekisa ukuhamba emidlalweni eminengi ehlukahlukeneyo befundisa abanye abasakhulayo.

Uba ungumuntu ozimiseleyo ngempilo njalo ufuna ukuba lekusasa eliqhakazekileyo kuqakathekile uhlanganele labanye abantu uhambe imihlangano lisiyafunda izinto ezuhlukahlukeneyo

Kulezinsuku abantwana besikolo ikakhulu abasezingeni laphezulu sebehamba labo imihlangano beyehlangana beyizikolo ezinengi behlanganisa amakhanda bekhuluma ngekusasa labo.

kulezi insuku abantu sebehamba izindao ezehlukeneyo kakhulu besiyohlanganisa amakhanda alamanye amazwe kufundwa ngokuthi umuntu uyinakekela kanjeni impilakahle yakhe

Lapha kubonakala abantu abehlukeneyo. Abesifazane labesilisa. Kukhanya bakhuluma kabanzi ngento abafuna ukuvumelana ngayo.

Lapha kubonakala umama ojabulile kakhulu, evikele abantwana bakhe abathathu ukuthi bengalunywa yizibungu ezinjenge minyane ngoba zithelela umkhuhlane we malaria. Abantwana laba bavikeleke kakhulu ngoba bangaphansi kwenet njalo abasoze bawugule umkhuhlane wemalaria.

Kuqakathekile ukuthi ngitsho ungumzali ungowesifazana loba ungowesilisa uyengena imihlangano ezibhedlela yezempilakahle, kufundiswa ngokuthi abantwana baphathwa njani, njalo umuntu engakhulelwa kumele aziphathe njani.

Umntwana wonke ulelungelo lokuthi ahambe esibhedlela. Lokhu kuyabasiza omama ngoba ayisibo bonke abantu abatholayo empilwèni kodwa izibhedlela zidlala indima enkulu ukuncedisa abantwana ngoba akulantengo ebhadalwayo ngokuhambisa umntwana esibhedlela.

Ungamangala ngempilo esesiyiphila kuwonalawa amalanga angazi kumbe sokuyizinsuku zokucina kumbe sokukuyini abantu sebalatest abawayenzayo ukuthi umuntu azihlole eyi1 ukuthi engabe elalo igcikwane leHIV kumbe engelalo.

Abezempilakahle bayancedisi kakhulu njengomphakathi yikuthi nje thina asibongi. Kodwa laba bantu indima abayidlalayo inkulu kakhulu njalo iyamangalisa. Kungoba ngezinye izikhathi uyafica bephumile ezibhedlela besidinga njengomphakathi befuna ukusisiza.

Abomongikazi bethu mina ngiyabathanda kakhulu ngendlela eyisimanga kungoba indima abayidlalayo emphakathini inkulu njalo ibalulekile. Laba bantu abalamahloni bayasifundisa bekubeke bhadla ukuba umuntu kumele aziphathe njani ikakhulu uma engowesifazane.

Kulezinsuku loba usesikolweni kumbe usuyisakhamizi Omongikazi bayafinyelela ebantwini .Bayafika ezikolo lezibhedlela befundisa ngezempilakahle ukuthi uba ungumuntu kumele uziphathe kanjani.

Abantwana yinto yokuqala ethathelwa ngabodokotela labomongikazi phezulu ezibhedlela. Kungoba impilo yomntwana iqakathekile kakhulu njalo bathola usizo olukhulu kakhulu kungela ntengo ebhadalwayo.

Okuhle kulezinsuku yikuthi omongikazi sebesifundisa ngazozonke izikhathi ngempilakahle langokuziphatha kuhle uba ungumuntu. Ngoba abanye abantu siyabe singalalwazi ngendlela okumele siziphathe ngayo.

Kulezinsuku abantwana abangamankazana sebehanjiswa imihlangano ngitsho konke labafana sebehamba bayohlangana bafundiswe ukuthi umuntu uziphatha njani uma eyintombazana njalo lawo amajaha kumele aziphathe njani.

Lapha kubonakala abesifazana ababili, ababukeka bejabulile kungoba begigitheka kubonakala amazinyo abo ukuthi laba abantu bajabulile.

Kulezinsuku zokulendlela ezehlukehlukeneyo ezincedisa abantu abatshadileyo ukuba bengatholi abantwana selihamba esibhedlela liyencediswa ngudokotela kabanzi lihlolwe imizimba yenu ukuthi isebenza kanjani.

Lapha kubonakala abesifazane abahlanu, abahlezi ezitulweni, abathwele izingwalo zokufundela.

Lapha kubonakala abantu ababili , njalo babonakala bengabantu abathandanayo ngoba basondelelane kakhulu njalo lowu owesifazana ulendandatho emunweni wakhe womtshado.

Odokotela basebenzisa imitshina eminengi kakhulu ehlukeneyo ungafunga ukuthi bayakwazi kodwa yizinto abazifundelayo bangocwephetshi basebenzisa kuhle kakhulu bencede izigulane ezibhedlela.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bezifundise ngazozonke izikhathi bayaziyelula imizimba bazi covacove kungoba lokhu kuyanceda ukuthi ungahlaselwa yimikhuhlane masinyane.

Umuntu munyengamunye lapha ahlala khona ngezindawo ezehlukeneyo, kuqakathekile ukuthi azifundise ukwelula umzimba ngazo zonke izikhathi ngoba ungabalivila uyekelele umzimba, uyahlaselwa yimikhuhlane eminengi eyehlukeneyo engalimaza impilo yakho.

Kuqakathekile ukuthi ngazo zonke izikhathi uba ungumuntu olenhloso ngempilo ube lolwazi ngezempilakahle, uhambe esibhedlela uyofundiswa uhlanganele labanye abantu, litshelwe ngokuthi umuntu kumele aziphathe njani.

Ungabona abantu bezicovacova umzimba beziyelula ucabange ukuthi kumbe bayadlala. Kuqakathekile kakhulu ukuyelula umzimba umzimba ngazo zonke izikhathi ngoba imizimba yethu isihlala ikathele njalo ibuhlungu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu ngazozonke izikhathi bazithole beselula imizimba begijigijima bezicovacova ngazo zonke izikhathi, njalo umuntu anathe amanzi ayeneleyo ngazo zonke izikhathi

Yebo ye singawanatha amaphilisi kumbe imithi esiyiphiwa ezibhedlela, ukuze siziqinise emizimbeni, kodwa kuqakathekile ukuthi abantu ngazozonke izikhathi bazicovacove umzimba ba eksesayize ngazo zonke izikhathi. Behlasele imikhuhlane ngoku eksesayiza.

Kwezinye izikhathi loba ulomkhuhlane okuhlaseleyo onzima kangakanani, kuqakathekile ukuthi u eksesayize umzimba uziyeluleyelule njalo uhlale unatha amanzi ngazo zonke izikhathi.

Ungazibona ungumuntu ukwazi ukuthi ngazo zonke izikhathi kumele u eksesayize umzimba, njalo udle izithelo kumbe izilimo zemasimini. Lapho uyabe ungalahlekanga, njalo umzimba wakho awuhlaselwa yimikhuhlane nje kanjalo.

Uba usebutsheni bakho kuqakathekile ukuthi ukhethe izinqumo eziqakathekileyo ezizakuyakhela ikusasa lakho. Ukuhlanganyela labanye abantwana ungena emikhankasweni yezempilakahle kulokukhetha izidakamizwa.

Kulezinsuku sesifundiswa ezibhedlela ukuthi umuntu awunakekele kanjani umzimba wakhe. Ngazozonke izikhathi kuqakathekile ukuthi uhlale uzelula njalo unathe amanzi amanengi kakhulu.

Yebo kuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhathi abantu behlale belo kudla okuyabe kuyakha umzimba kodwa okuwakatheke kakhulu yikuthi umuntu athole iskhathi sokuzivocavoca ngazo zonke iziskhathi ukuze umzimba ujwayele njalo uhlale uqinile

Lapha kubonakala abantu ababili. Omunye ulele phezu kombheda wakhangela phansi. Omunye ubonakala njengodokotela omhlolayo njalo okhangekhangela imitshina exhunywe kulowo olele wakhangela phansi.

Sezizinengi kakhulu izinto abantu abazeyenza encingweni zabo, usutholanisa umuntu eleyinye iapp ekhona ecingweni lwakhe ayisebenzisayo akhonayo ukuthi azihlole ngayo umkhuhlane imtshele ukuthi uyagula noma cha!

Odokotela badlala indima enkulu kakhulu emphakathini. Umsebenzi abawenzayo, mina ngiwubona uqakathekile sibili, ngendlela eyisimanga. Kungoba basinhlengela impilo zabantu ngokusa kwamalanga.

Intuthuko iyinto enhle kakhulu emphakathini asezibhedlela oDokotela sebelamakhompuyutha abawasebenzisayo abafaka khona imininingwane yezigulane leyabo ukuthi ihlale iphakathi njalo ayibhalwa ezingwalweni njengakudala

Sokulemitshina eminengi ehlukahlukeneyo kulezinsuku ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela lesetshenziswa ngabaqeqetshileyo emikhakheni wezempilakahle njalo kuqakathekile ukuthi uba usebenzisa leyi mitshina ube lolwazi okukhulu olujulileyo kulowo mtshina.

Imithi yesintu idlala indima enkulu kakhulu empilweni zethu. Abantu basebelulahlile usiko kodwa ngokuya ngokuya siyasi buyela kungoba indulo iyasilandela futhi.

Imithi yesintu idlala indima enkulu kakhulu emphakathini. Ususithi ngitsho ungena emadolobheni sufica abantu behlezi ngezindawo ngezindawo ezihlukeneyo bethengisa imithi yesintu encedisa abantu kakhulu emzimbeni.

Imithi yesintu yiyo esidlala indima enkulu emphakathini kulezi insuku. Kungoba eminÿe imithi eyesibhedlela iyabe ingakusebenzeli kuhle emzimbeni. Kodwa ungathatha umuthi wesintu ukhŵatshuke uqine uthi saka.

Imithi yesintu iyasincedisa kakhulu njengomphakathi , ungakubona okuyisihlahla ukuyeyise ukudelele ucabange ukuthi lokhu ngeke kukusize kodwa indima okuzayidlala emzimbeni wakho inkhulu kakhulu.

Imithi yesintu yiyo esihamba ezingeni eliphezulu kulezinsuku. Sokuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhathi abantu bengagamuli izihlahla zeganga ngoba ziyancedisa kakhulu emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu iqakatheke ngendlela eyisimanga ongeke uyicabangele. Yonke indawo suthi ngitsho ungena emadolobheni ufice abantu behlezi ngendawo ezihlukeneyo bethengisa imithi.

Imithi yesintu kulezi nsuku isincedisa abantu ngendlela eyisimanga kakhulu abantu sebephephela khona ezihlahleni zeganga ezizimilela zona zodwa

lapha kubonakala utshani obuphilayo obubuhlaza tshoko lotshani obufileyo obusobuphelelwe ngumbala osobutshintsha bube yikhakhi

Okuhle njalo ngemithi yesintu yikuthi awutholi maphilisi kuphela kumbe okunathwayo kodwa uyathola imithi egcotshwayo encedisa ijwabu ukuthi lihlale lihlambulukile njalo lihlanzekile.

Imithi yesintu idlala indima enkulu kakhulu emphakathini. Bakhona abanye abantu abasebedelile ngokuzelapha sebecabanga ukuthi bayaze bayengena emagodini abo behlaselwe yimkhuhlane ebaphetheyo, kodwa ngemithi yesintu sebeyelaphekile.

Impilakahle lokuhlanzeka kuqakathekile kakhulu empilweni zabantu njalo kuqakathekile ukuthu uba ungumuntu uhlale uhlanzekile amazinyo akho egiziwe emhlophe ethe qhwa.

Imithi yesintu kulezi insuku isiqakathekiswa kakhulu emphakathini. Kungoba abahtu sebephephela khona. Abanye ngabagula imkhuhlane yomdlavuza, umuntu uyabe engasakwazi ukuthi aphelele ngaphi. Kodwa ngemithi yesintu, bayasinda. Baqine saka!

Okutshengisa ukuthi imithi yesintu idlala indima enkulu kakhulu empilweni zabantu yikuthi, ngezindawo ngezindawo uba ungena emadolobheni usufica abantu behlezi endaweni ezitshiyeneyo bethengisa imithi yesintu.

Imithi yesintu isidlala indima enkulu kakhulu abantwini ususithi ngitsho emadolobheni uba ufika endaweni ezihlukeneyo uthola abantu bethengisa imithi yesintu

Ezikhathini ezinengi ungacabanga ukuthi ngamaphilisi kuphela adalwe ngemithi yesintu. Ikanti hayi akunjalo kuleminye imithi yokugcoba ijwabu eyenza ijwabu libe butshelezi edalwe ngemithi yesintu.

Ngitsho ezibhedlela lasemakhilinika kumbe kumafamasi ,usuyithola imithi yesintu ophakathi ithengiswa. Kungoba idlala indima enkulu kakhulu emphakathini.

Imithi yesintu uba ingekho elizweni ubona abantu kumbe abalimisi besiya kwamanye amazwe besiyadinga leyomithi bebuya bezoyilima phansi emhlabathini welizweni lakithi.

Imithi yesiNtu kulezi insuku idlala indima enkulu kakhulu emphakathini iyawusiza sibili umphakathi ngendlela eyisimanga usuthola ngitsho uba ungena emadolobheni abantu bethengisa imithi yesiNtu.

Kulezinsuku sokulemithi ehlukahlukeneyo encedisa isikhumba somuntu ukuthi sihlale sibutshelezi Sokulemithi egcotshwayo ebusweni lemithi egcotshwa emzimbeni ukuze ijwabu lihlale lihlambulukile ngazozonke isikhathi

Imithi yesintu yiyo esihamba phambili kulezinsuku ebantwini, iyabancedisa kakhulu abantu abahlukumezekileyo emzimbeni, abantu abaphethwe yimdlamvuza abantu abaphethwe yizifo ezingalaphekiyo ezibhedlela.

Amamask sokuyinto eqakathekileyo ebantwini sokubalulekile ukuthi ngazozonke izikhathi uba usehambweni. Uhlale ulemask yakho esikhwameni. Ukuze uzivikele nxa uhlangana labantu abalemkhuhlane ehlukahlukeneyo loba nxa uhlangana labantu emhlanganweni.

Ukuhlanzeka yinto ebaluleke kakhulu ebantwini. Akukhathalekile loba ungowesilisa loba ungowesifazane, ikakhulu amazinyo omuntu kuqakathekile ukuthi ehlale emhlophe njalo ehlambulukile.

Lapha kubonakala umuthi obizwa ngebizo lesilungu okuthiwa yijinja. Lowomuthi uyancedisa kakhulu uba uhlaselwe yisifo seflu njalo uyenelisa ukuwufaka ukudleni.

Abantu besebelulahla usiko lwethu lwamaNdebele Kodwa kulezinsuku sebekunanzelalela ukuthi imithi yesintu iqakathekile kakhulu emzimbeni yabantu njalo iyabasiza ngendlela eyisimanga.

Umphakathi kunye lentsha esakhulayo kulendima enkulu kakhulu okumele bayidlale ngemvelo yakithi. Kumele bakwazi ukuyigcina kuhle kakhulu, kungoba ezihlahleni zemvelo siyathola imithi yesintu esincedisayo kakhulu.

Ngitsho ezitaladeni kulezinsuku emadolobheni usifica abantu behlezi ngezindawo ezehlukeneyo bethengisa imithi yesintu. Lokhu kuyabonakala ukuqakatheka kwayo emphakathini.

Ngokuya kwesikhathi kodwa asikunanzeleli, besingathi isiko lethu siyalilahla kodwa hayi abantu sebebuyela kancane kancane endulo. Kungoba imithi yakudala okwakuthiwa isilahliwe, sokubuyelwa futhi njalo emuva. Yiyo esincedisa abantu ngendlela eyisimanga.

Imithi yesintu mina ngokwami ngiyayethemba kakhulu ngoba yizihlahla ezizimilelayo egangeni zingahlukuluzwanga zincede umzimba wakho ukuthi utshwaphuluke.

Imithi yesintu isidlala indima enkulu kakhulu emphakathini. Lasemadolobheni usufica abantu behlezi emakhoneni ezitalada bethengisa imithi yesintu encedisa abantu emzimbeni.

Kwezinye izikhathi imuthi yesintu singayibona siyidelele ngoba kuyabe kungokuyisihlahla nje okungabalulekanga bantu becabange ukuthi akulangcedo kodwa siyasebenza lesi isihlahla emzimbeni yabantu ngendlela eyisimanga

Kumele siyibonge ngokufaneleyo imithi yesintu abanye abantu ngabe abaphili namuhla kungayisiyo leyo mithi kuke kwaba lomikhuhlane ohlasele abantu ngendlela eyisimanga ngemithi yesintu baphila.

Eminye imithi yesintu iqakathekile sibona emaphephandaba kodwa siyabe siyazi nje single ndaba layo siyidlula ,singayiphathi ngokuyihlonipha ngoba singela lwazi.

Okuhle yikuthi yonke imithi yesintu isivunyelwa ezibhedlela sebeyiyenzile abalolwazi kwenziwa amaphilisi kwenziwa imithi enathwayo abantu sebezinceda ngayo leyo mithi.

Imithi yesintu idlala indima enkulu emphakathini Ungakubona kuyisihlahla nje ukuyeyise ucabange ukuthi ngeke kukusize kodwa umsebenzi okuwuyenza emzimbeni womuntu uqakatheke kakhulu bayaphila abanye nje ngemithi yonaleyi

Izihlahla zethu zemvelo egangeni ungahlangana lazo uzikhangele nje uzidlule uziyeyise uzibone sengathi yizinto ezingela ncedo kukanti yeyi, ziyawudlala umsebenzi wazo lezo zihlahla ubasozitshintshwe zaba yimithi encedisa abantu.

Imithi yesintu isidlala indima enkulu kakhulu emphakathini umuntu angeke ayikholwe ngoba ngitsho lasezibhedlela sebekutshela odokotela kumbe omongikazi ukuthi hamba uyenatha isihlahla thizeni.

Ikakhulu emakhaya ungafika izihlahla zigcwele iganga lonke. Lezo zihlahla ezinye uzabe ungakwazi ukuthi zisebenzani, kudinga ukuthi umphakathi wakhonangale ukuchasisele kabanzi ukuthi lesi sihlahla siyelaphani lesi siyelapha ini.

Imithi yesintu idinga ulwazi olujulileyo kakhulu. Kudinga ukuthi abantu bahambe bayebuzisisa njalo babekwazi ukuthi umuthi ngomuthi usebenza ukuyenzani.

Singakhuluma kuze kutshone ilanga sincoma imithi yesintu ngoba iyasebenza okuzwayo ngendlela emangalisayo. Abantu abanengi sebesizakele ngemithi yesintu izihlahla ezizikhulelayo egangeni.

Izihlahla zemvelo kuqakathekile ukuthi ngazozonke izikhathi zingaganyulwa abantu bayalibala ukuthi izihlahla ezizimilelayo egangeni ziyancedisa ziyimithi emzimbeni yabantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu besizwe sethu babelolwazi olujulileyo ngemithi yesintu lokhu kuyancedisa kakhulu ngoba imithi yase zibhedlela isiphela njalo eyesintu iqinile kakhulu okwedlula eyesibhedlela.

Ungaqathanisa abantu abakhula endulo labantu bakulezi insuku kulomehluko omkhulu kakhulu. Abantu bakudala basaqinile ukudlula abantu bakulezi insuku kungoba abantu basendulo babesebenzisa izihlahla zeganga imithi yesintu ukuziqinisa.

Ukufunda ngesintu sakithi kuqakathekile kakhulu lokhu kuyancedisa ukuthi abantu abatsha bengalahli usiko. Njalo kuqakathekile ukuthi ngazo zonke izikhathi abantu bevakatshele emakhaya beyebona impilo ehlukeneyo kuleyemadolobheni.

Imithi yesintu kulezinsuku isincedisa kakhulu ebantwini uba abantu bengakhoni ukuthola amaphilisi ezibhedlela sebeqina kakhulu emithini yesintu

Abantu bathi usiko lwakithi selufile loba isintu sethu sesiphelile lokhu akusilona iqiniso kungoba kulezihlahla esizimilelayo egangeni ezisingcedisayo kakhulu ukuthi siphile siqinile ngaso sonke isikhathi

Izihlahla zemvelo ziyimithi ebaluleke kakhulu ebantwini. Singaqathanisa abantu bakudala ababekhona ngesikhathi sabo Mzilikazi, babeqinile kakhulu ukwedlula intsha yakulezinsuku, njalo babengagulaguli, kungoba babesebenzisa imithi yemvelo.

Lapha kubonakala isihlahla esilamahlamvu aso amahle aluhlaza, lesi yisihlahla sizizikhulela sodwa egangeni okutsho ukuthi yisihlahla semvelo yakithi.